Bie la zeŋ zeŋ. Ba waa yaga lɛ. a do zeŋ kuruu zu, kyɛ ka bɔtɔre a biŋ biŋ a a biŋ a a ba niŋesogɔŋ, kyɛ ka ba yele yɛlɛ, ka ba mine laare, kyɛ ka bompɛgɛ meŋ a biŋ biŋ a kɔge ba a ba nimitɔɔreŋ.

Kũũ daga la biŋ, ka noba yaya a ŋmaa gyili, ka a ba mine zeŋ zeŋ ka a ba mine meŋ a are are, ka a ba mine meŋ vɔgle zupilsɔglɔ, ka a noba kyɛ ka ba gyamaa zaa a su kparesɔglɔ.

Dͻbͻ la be paki poͻ. Ka ba mine su kpare peԑle ka o taa dͻre. ka ba seԑ kuri gbԑ ŋmaara bonsͻgelͻ. Ka ba mine meŋ su kpare vaare koo taa peԑle. Ka ba seͻ a kuri gbԑ ŋmaara.

Lɔɛ kãã-koɔre zie la, ka lɔɛ a are araa be, kyɛ ka noba meŋ araa nimitɔɔreŋ a boɔrɔ ka ba ŋmaa sori, ka neɛkaŋ meŋ a zɔŋ moto a de boma a eŋ a o moto nitɔ nimi nimitɔɔreŋ a wa zoro.

Sola panal biŋee la. Ka noba are ŋmaa gyili kyɛ ka anoba na puori seŋ zaa e moɔ ane teere yoŋ kyɛ ka noba ŋ nyɔge taa nuuri a zɛge ka do ka ba bonsuuri zaa e bonzeere yoŋ.

Biiri gaaɛ baa poɔ ka ka ba te a ɔŋ kõɔ. Ba waa bibiiri banaar. A wa taa ba taaɛ orɔbar, kyɛ ka boŋyen a taa talakpoŋ. Ka ba haa de a ba orɔbar a tuŋaa kõɔ poɔ a ɔŋnɔ.

Neŋyaga la, ka ba mine su boŋ kpare zeere, ka ba mine su kpare sͻgelͻ, ka ba mine vͻgele zupili zeere ka ba mine vͻgele zupili sͻgelͻ, kyԑ ka bap aa pԑgele enfuomo ba naŋ sԑge a eŋ kaatere poͻ, a zԑge ka a do.

Tontonema la a are kɔge kuree kyɛ vɔgele kpogilo ba zuree poɔ, a seɛ su kyɛ -seɛ- meŋ. kpare wogisu kyɛ seɛ la ka ba su su. Ba waaɛ noba bayi.

Bodirii la ka pɔge a zeŋ a maala a su kpare… kparoŋ kyɛ seɛ wagyɛ a leŋ zutaraa meŋ. A pɛgele solee a ŋmaara boma kyɛ maa vũũ a dogele a boma mine meŋ a bondirii mine.